Poosarre la zeŋ a de lɛɛ eŋ eŋ ba zurre poɔŋ lɛ zeere a kyɛ pɛgle ngmama a zeŋ ne ka ba penti a ngmama bonzeere bonpeɛɛlaa ane bongreen kyɛ ka ba yɛre lɛɛre ba kɔkɔɛ poɔ kaa kaŋ lɛɛre a kɔkɔre poɔ a sige a nyoore waala peɛlaa.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

Sola la biŋ, ka ba de kusibe dii dii ne a gbԑԑ, ka pͻgͻ are a kyoŋ kyoŋ gͻlle, kyԑ nyͻge taa nuuri a zeŋԑ ka a da saa, ka ba mine morͻ laare kyԑ ka ba mine are are. Ba ba saa ba, ba ba laara togitogi, kyԑ ka ba su bonzeere ane bombuluu a lantaa. Ka kaŋa de boŋkaŋa a eŋ o nuuriŋ.

Dɔba la are kyɛ, a de bonsɔglɔ toore ba nuuri a kyɛ hɔle 'helmet' kyɛ gbuli ba nuuri a boɔrɔ naŋ ŋmetaa

Nensaalba la be a zie nyɛ poɔ ,ka moto leŋ gaŋ, ka pɔge zeŋ a nyoŋ pɔge eŋ o nuure kyɛ kono, ka dɔɔ gaa te go, ka dɔɔ meŋ are a de o phone a go ŋmaara ka sakubiiri are a yeere baagyere a kyɛ are kaa zie kaŋa ka pegle are, ka vūū a kyaane kyɛ ka teere gaa arere be.

Dɔɔ are, Pɔgeba la are are kyɛ naa na. Ka worabare biŋ ba niŋe soɔ, ka pɛɛteɛ bebe. Ba mine su la kparre n nubaale. A kaŋ kparoo waa pelaa, ba meŋ lee duko, ka kaŋ m meŋ de pɛnpare o o o bɔgeŋ kyɛ ka lɔre are ka noba kpɛ bebe.

Die poɔ la ka dɔba a ziŋ yɛ gbigbi dumo kyɛ ka ba mine eŋ nosi maki a hɔɔli zupili peɛli ka kaŋa su kpare sɔglaa kyɛ eŋ nosi maki ba ba tuŋ nɔɔteɛ kyɛ yuori a deri tokori a ba .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

Bomma koɔroo zie laa kyɛ ka pogsaraa zeŋ dakoge zu a lireoo gbɛɛ kyɛ biŋ ruba pɛbilaayi ka bomma bee a o poɔŋ a waala zeere ko de o nuure a te te naa ruba pɛlee kyɛ ka te wɔmma biŋ biŋ mangore laa mine, kommie laa mine, nyaadoɔ laa mine.

Dɔba ane pɔgeba la are a kyɛ ka tabole bebe ka ba ziŋ kyaaraa tabol ka kogree biŋ kyɛ noba ba ziŋ a zu boŋ dɔre ane boŋ zeere ane boŋ buluu zaa be la a dieŋ dɔɔ la ziŋ a su kpare pilaa.

Dɔɔ la are ka kpaŋkpama a ba pɔɔrɔ zaa ka gaŋgarre biŋ ka gaŋgabiyuore a tuŋ tuŋ eŋ ko are kɔge a seɛ bonpeɛlaa o de la bon le o zu ka nobɔ yaga a zeŋ zeŋ a zie a su kparezeere bonsɔglɔ bonpeɛle bondoɔre a gɔlle a zie zaa.

Kõɔ poɔ la ka dɔba ane pɔgeba a are neɛ seɛ la kuri ŋmaara a su kparre sɔgla m ba mine seɛ wagyɛre kyɛ le diiku sɔgla ba mine ba su kparre.

Die poɔla ka dɔba ane pɔgeba ziŋziŋ kyɛ ka dɔba bayi are kaŋ su la kpare sɔglaa kyɛ are kyɔ o nuuri ka kaŋa de o ni tuŋ o kɔriŋ kyɛ zɛŋ a kaŋ ka dɔba bayi are tiivi poɔ ka kaŋ yɛre baagi ka kaŋ ba yɛre.

Moɔ poɔ la ka nobɔ dɔbɔ ane pɔɔbɔ ane bibilii a kyɛnɛ a gɛrɛ ba mine su la kpare peɛle ba mine kpare zeere ba mine hɔɔle la zupiipeɛɛle ka ba mine seɛ wagyɛrre ka ba kyɛnɛ a tu aa sore a gɛrɛ a moɔ poɔ ka teere bebe a be.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

Die poɔ la ka noba a are ka ba mine ziŋ ba mine sue kpare peɛle ka ba mine su kpare sɔglɔ ka ba mine su kpare buluu ka ba mine vɔgle zupile.

Die poɔ la ka tabol biŋ a die sɔgsɔgliŋ ka pɛnne yagle dakoge zaglaa naŋ biŋ kyɛ ka gama dɔgle a tabol zu ka foto boŋ ŋmaaraa a dɔgle ka kompiota laptɔp meŋ dɔgle a be ane fone kyɛ a die poɔ ba pente la boŋ peɛlaa ane boŋ buluu.

Yiri la ka mԑ baŋgolo. Ka lͻԑ waana a wa nyԑ asedԑnte. A lͻre kaŋ waa zeԑ ka kaŋ meŋ pelaa. A lee la kaa kaŋ nyoboori ŋmaare kyԑ ka kaŋ gaa are, a waa pelaa ka meŋ saa la kyԑnԑ tara, a su kpare buluu. Ka ba mine meŋ kpare taa ane motori ka ambulaase araa be.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

Die poɔ la ka dɔbɔ ane pɔgebɔ a be be ba biŋ la dakogri ka a dakogri ka waa sɔglɔ kyɛ neɛzaa ba seŋ o zu kyɛ ka dɔɔ zeŋ kɔge a dakogi na a su bonsɔgla kyɛ ka a tɔ bonzeere bompeɛle ane bondoɔre.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

Bibilii ane pɔgebɔ la araa kyɛ. A pɔge kaŋa zeŋɛɛŋ kyɛ ka kaŋa are. O Su la kparoo naŋ tɔtɔ doɔre, ka bibile are de gaŋgare ŋmeɛrɛ, a zɛgoo nu koo ŋmɛ a gaŋgaa, kyɛ su kparepelaa koo taa kɔntɔmbilii.

Dɔbɔ ane pɔɔbɔ la are are kaa pɔɔbɔ pɛgle bibiire a are re kyɛ kaa pɔɔ kaŋ pɛgle gbane ka noba zeŋ dakoge zu kyɛ de tabole biŋ a de gbane a pare a kyɛ sɛgrɛ bomma a eŋnɛ ka pɔɔbɔ are ka ba mine su kparre zeere kaa bie meŋ seɛ kurizeɛ.

Daapoɔ la ka pɔge zeŋ kyɛ dore kɔmiina seremaane naŋ be table zuŋ ka pɔge are di o nu paroo nyaa kyɛ su kpare peɛlaa a seɛ wagyɛ neŋ waa green ane dɔɔre ka ba de katawiɛ le fufusɔglaa a pɔge pɔge kyɛ a pɔge zeŋa la .

Die poʊ la a kyɛ. Ka pɔgɔbɔ bata are. Ba zaa su la kpar piɛle kyɛ ka bon duore tɔ bayi kparo nyaa eŋe. Ba zaa toora boma ba nuureŋ kaa e vaalɛŋ kala. Kyɛ ka ba biŋ gangbane gama ba niŋe suɔŋ. Ka ba biŋ boŋ, pompi k'o tuoŋ yire a niŋe. Ka ba de roba piɛlaa a biŋ kɔɔ ba.

Bɔl ngmeɛɛo zie laa kyɛ ka dɔɔ zoro a bɔl ngmeɛo zie a eŋ naate sɔglɔ kaa para waa peɛɛli a eŋ sɔɔse doɔre ka bonzeere ngmaa golle kyɛ koo zoro ka ba mine meŋ te yi yenge kyɛ meŋ zoro waanaa bɔl ngmeɛbo zie.

Yiri poɔ la kyaa yiri waa yikɔraa o zie kaŋ ŋmarɛɛ la kaa pɔge do ziŋ a daŋkyine zu kyɛ lɔre laare ko nyimɛ saa kyɛ ko de wagyɛ guo o nŋuuŋ kyɛ o nu tu o ziliŋ ka bibile ziŋ daa zu kyɛ pɛgle soola kyɛ ka waalaŋsi biŋ kɔŋ ba kyɛ ka pool a teɛ ka ba yagle mire a de kaayaare yagle kyɛ ka bibile a gyaki o gbɛre ka kaŋa ziŋ mɔrɔ laare.

Dɔbɔ ane pɔgɔbɔ la are. A su bon sɔgla kyɛ ka a pɔgɔ kanga de bon zie pili o eŋe. Ba taa la, ba taa la kadawii sɔgla ka kuu daka biŋ ba susugleŋ. Ka fulawa pur a dogle. A daka waa la guor kala

Moɔ poɔ la a kyɛ ka a moore be be mɔmaara gereni gereni ka dɔbɔ ane pɔgeba a nyɔge miri a tagra ba seɛ la guntumo ka kaŋa de wagyɛ a kori o bɔgɔzu kyɛ ka ba tagra a miri.

Die poɔ la ka ba are nobɔ la are ka tabolɔ biŋ ka kɔmpiuta laptɔre a dɔgle a be ka ba yuo ka nu a zɛge o nubie ka dɔɔ are ti a tabol kyɛ muulo kaara ka kaŋa meŋ are a ti eŋnɛ kyɛ ka pɔɔ are kaara.

Pɔgeba la kyɔŋkyɔŋkyɔŋ su kparewogri a kyenɛ a tuuro taa ba mine su la kpare k,a Ziiri mine was zeere k,a Ziiri mine waa peɛle k,a Ziiri mine waa girin ka ba mine su kparpelwogri kyɛ le dikopeɛle ba mine eŋ la nɔɔtepeɛle ka ba mine eŋ nɔɔtesɔglɔ.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

Mane poɔ la ka koɔ a bebe a zoro a yaara ka ba mine niŋsalba be a koɔ poɔ ka mine ba su kpare kyɛ ba seɛ la pietoree la baine de bone a yɛrɛyɛre biŋ kyɛ seɛ pieto sɔglɔ ka ba mine a leɛrɛ kaara ziiri.

Peturo kãã buubu zie la ka lɔɛ kyɔŋ kyɔŋ lain a are ka dɔɔ de tupu a gyɔn eŋ a peturo buubu bogi poɔ a kyɛ ŋmɛn a bon kaŋa kyɛ de tuŋ eŋ a lɔɔre voɔriŋ a lɔɛ parɛɛ taa la dɔggyɛ zēēre.

Yiri la a kyɛnaa na ka Pɔge ne bibiiri a zeŋ kaa bibiiri ŋmaa gyile ka kaŋ de o nuure laŋ taa a kyɛ puoro Naawmin kyɛ ka ba mine kori taa a biŋ kɔge a pɔge ,kaa dankyini waa yikɔra ka ba ŋmaa ba sɛge sɔgre eŋ a dankyini poɔ.

Die poɔ la spiikarre a binni a waala sɔglɔ ka tabole binaa die seŋsɔgliŋ ka flaawa a are o waala peɛlaa kyɛ ka waayarre a kyɛkyulle ka bɔlb a mare ka vūū a nyige a die poɔ ba mare la bomma a daŋkyineŋ kaa mine waa sɔglɔ.

Di... dieo... bipɔgɔ ane bibilii la zeŋ, a ba biiri menɛ kaŋa sue kparoŋ naŋ waa zeere ane buluu. Ka pɔɔ su kpar...peɛlaa a kyɛ nyɔge a bie kyɛ laara. Ka kaŋ meŋ su kparpeɛlaa a kyɛ zeŋ kyɛ de foon a n'o nu par teebul zu.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

Neŋyaga la zeŋ kyɛ ka dɔɔ pɛgle saŋgbale a kyɛ seɛ wagyɛ ka kaŋa meŋ seɛ wagyɛ a kyɛ tuo flaawa o zu poɔŋ ane laa kyɛ ka ba mine zeŋ a seɛ ba wagyɛ zeere wagyɛ sɔglɔ wagyɛ tɔɔrɔ tɔɔrɔ.

Pogɔ la a kyɛ ba pɛgrɛ la kaayaɛrrɛ a kyɛ de talaare a de bomma a de bon le pog kyɛ tuo kyɛ ba wa su kparre kyɛ ba yaga zie yɛrɛɛ lɛɛre a eŋ naateɛ.

Die poɔ la ka ba kpaare taaboore mare dankyiniŋ a de bompeɛle eŋ eŋ a ziiri mine kyɛ ka a ziiri mine meŋ a ba taa bonzaa boŋkpala la ba peete la a mine ka a boɔrɔ ka a waa sɔglaa bee ka zeere.

Yie poɔ la kyɛ ka neŋsalba a waa yaga lɛ are ba mine su la kparre kaa waa zeere mine su la kparre kaa waa peɛɛle ba mine su kparoo kaa waa bluu kyɛ ka ba are ka ba mine teɛ ba noɔre ka ba mine lire ba nuure mine vɔɔle zupile a are a kyaare taa

Baa la mane la a kyɛ ka noba be a mane kõɔ noɔreŋ are ba mine biŋ la talaa a na pɛge boma ka beere tane a gaŋ a zieŋ ta do daa la ka ba de kyɛpoɔ k'o leɛ voɔre ka ba de biŋ a be.

Sakuuri yiri poɔ la ka sakuuri biiri a yi kyɔgŋ kyɔŋ a gɔle guoraa kyɛ ka bayi nŋeɛrɛ ampe kyɛ ka ba kyɛlɛɛ na are kaara ka lɔɛ araa be ka filaawa are a be a sakuuri yiri meŋ la te are.

Moɔ poɔ la a kyɛ ka bibilii ane dɔɔ a wa are a bibilii zeŋ la teŋɛ ba tere taaboo yuori la seleete ka a dɔɔ maala taaboo a de tiili polo eŋa a kyɛ de o nu tiilii ba de bompelaa ŋmaa ne eŋ a taaboore eŋa

Dɔbɔ ne pɔgeba la zeŋ die poɔŋ ka tebole biŋ dagori su su a tebole pare kyɛ ka ba zeŋ a mine zuŋ a de kelasere dogle dogle kyɛ ka pɔge are kɔge ba a leɛ o nuuri eŋ ba a kyɛ la ka o nyemɛ saa ka a dɔɔ meŋ zeŋ feese a pɔge a kaara.

Poɔ la ka noba are, ka kaŋ su kparre nu sɔglo kpare sɔglo kyɛ vɔgle zupele dɔre kyɛ seɛ treasure ka pɔɔli a are ka nensaala di o nu tu kuri kaŋ naŋ zaŋlaa a waa sɔglaa.

Die poɔ la a kyɛ dakogri yoŋ la biŋ ka tebol biŋ a sensoŋleŋ kyɛ ka kuri gbɛɛ a bebe ba pɛte la a die poɔ peɛlaa ane boŋ gɔɔle boŋ gerene mare dakyini ka wɔɔkye mare a dakyiniŋ.

Kõɔ poɔ la kyɛ ka noba yaga bee a kõɔ poɔ ba mine ba su kparre mine suee pantirre kyɛ ka ba mɛ yi kyololo a kõɔ poɔŋ a yiri taa ka voɔre.

Bondirii diibu zie la kyɛ ka ba de tabol biŋ ka ba de a bondirii zaa a pare kyɛ de kaa noba zeŋ ka dɔɔ nyoge bie a pare o gbɛɛ zu kyɛ ka kaŋ meŋ zeŋ a nyoge bie a pare o gbɛɛ zu ka dɔɔ zu waa peɛlaa ko su kaayɛ sɔglɔ kyɛ kaa bondirii dɔɔle dɔɔle ane a laare.

Koro die poɔ lɛ, ka pɔɔ zeŋ, a de soɔ ŋmara boma, a de pele ne boma binne. A mare vūū ne kolpɔɔte, a de boma dool, a de tere eŋ. O su la kparoŋ, a le duko, a kparoŋ waa kyoonakyoona pelaa ane sɔɔlaa kyɛ seɛ wagyɛ.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

Alopele la wa sigi paki poɔŋ o arɛɛ la ka noba kyɛnɛ gɛrɛ o eŋɛŋ ba mine yɛrɛɛ baagere kyɛ pɛgle baagere kyɛ ka ba mine meŋ su kparepeɛle ane kurigbɛŋmaara.

Bogi la ka ba tu ka dɔba a are a de bon a poɔ naŋ waa pilaa ka a zie waa buluu a nyɔge ne na nuuri a kyɛ a de a eŋnɛ kyɛ ka daare a biŋbiŋ a be ba mnie su la boŋ peɛle kpare wogri a are kyɛ ka ba mine vɔgle zupile ka ba mine eŋ nosi mag.

Die poɔ la kyɛ ka tabol biŋ ba Penti la a tabol bon pilaa ka dagoge meŋ biŋ a panti bon pilaa ka niŋsalba ziŋ a dakogro zu .

Pɔɔ la zeŋaa kyɛnaa na ka bie zeŋ o pule poɔ a de o nu pare a pɔɔ gbɛreŋ kyɛ koo nu tēɛ o dagire kaa pɔɔ de kyaaraa a wiɛrɛ naa bie zu a pɔɔ sure kapre pilaakyɛ kyɛ seɛ gondong na tɔ peɛɛl ane sɔglɔ.

Moɔ poɔ laa kyɛ ka nobo kyɛnɛ ba mine yɛrɛɛ baagyirre sɔglɔ ka mine pɛgle baagibilli ka ba mine su kparebluu ba mine su kpare rɛd ka ba mine de bomma pɔge ba zurre kyɛ ba mine ba pɔg ba zurre ba kyɛnɛ laa moɔ poɔ ka ba mine leɛrɛ kaara taa kyɛ ka ba mine meŋ kyɛnɛ daadaa.

Engyi pare la kyɛ ka wayare bebe a Geo te do saazu ka pooli are ka wayare te mili a wa sigri a waya mine waa doɔre ka kaŋ waa zeere ka dɔɔ are a vɔgle zupili kyɛ su kpare ka o taa buluu ane yɛlo.

Dɔbɔ ane pɔgebɔ la be die poɔ a biŋ kompio laptɔpɔre ba nige sɔgɔ kyɛ ziŋ ka dɔɔ de o nu a pare a laptɔp zu kyɛ ka dakoge zaŋla bonzeere meŋ biŋ neɛ zaa ba ziŋ a zuŋ.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

Yiri la ka koɔ a laare ka lɔɛ a bebe a lɔɔre kaŋa waa pilaa a dɔɔ bèè a koɔŋ a seɛ kuri sɔglaa kyɛ mare bie a bie su la kparɔŋ kyɛ koo vɔgle zupile kyɛ kaa bieeŋ eŋ nɔɔti sɔglɔ.

Die poɔ laa kyɛ ka ba de dakogre a biŋ ka kapuro dɔɔlaa dakogro zu a kapuro mine waa sɔglɔ kyɛ ka mine meŋ pare waa peɛlaa tabol biŋ laa die sensugliŋ ka ba de flaawa a bini a die sensugliŋ.

Yiri poɔ la, ka solara biŋ ka nensaalba are ,ba suɛ kparɛɛ a vɔgle zupelee a zupelee waa dɔre a su kparo kaa kparre waa dɔre ane peɛlaa ka ba mine zeŋ kyɛ ka ba mine are ka kaŋ gɔ.

Dɔba la kyɔg leɛn a gɛrɛ rɔbare meŋ biŋ ayi ka ka waa giriin ka kaŋ waa boŋ zeɛ a nyɔg piipa a nyɔg ganpɛle a yuoro o su la kparoŋ ka kaŋa meŋ kaarakyɛ kaŋ su l kpare zeɛ.

Tēē koɔrɔɔ zie laa kyɛ kaa pɔɔ zeŋ dakoge sɔglaa zu kyɛ ka ba mine zeŋ dakoge peɛɛlaa zu ba mine le la duukurre ba mine ba le duukurre a pɔɔ kaŋa taa la pɛn pɛɛn ka tēēnɛɛ a pare paraa tabol zu.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

Die poɔ la kyɛ ka laare biŋ, ka libie biŋ, ka gyelaa biŋ ,ka kóɔ be a gyelaa poɔ ka dɔɔ nyoŋ.

Wagyɛrre koɔrɔɔ zie laa kyɛ ka pɔgɔ tuo bomma naŋ waa zeere ne doɔre a kyɛnɛ ne kyɛ tuo de tanzuŋ eŋ oo zu poɔ tuo ne ka pɔge meŋ are muulo kaara ka kaŋa su kparoo na tõɔ tõɔ doɔre kaa wagyɛrre waa doɔre ane bonzeere.

Pɔɔ la zeŋ saakire zu ka bibile o zeŋaa saakire niŋe kyɛ de o gbɛɛ eŋaa saakire pɛleeŋ saakire pɛlee waa zeɛ ka pɔg zeŋ kyɛ de pɛlee tuo o zuŋ ka bibil zeŋ o puoriŋ kyɛ nyoge o seɛŋ kyɛ a ba le daare sobiri poɔ la ka ba zoro.

Dankyini la are ka dɔbɔ a de peete a peetere ne peete zeere ne peete sɔgla peete peɛle kyɛ a dɔɔ kaŋa sue kpare sɔglɔ ane kuri sɔglaa ka kaŋa du kpare pelaa ane kuri sɔglaa a kyɛ vɔgle o zupili sɔglaa ka baagi sɔglaa biŋ be.

Naa la zeŋ a su o naboma o eŋ la lɛɛre ba naŋ boɔla salma lɛɛre o nuuri poɔŋ a de zupili salma naŋ de maale mare a zupili eŋɛ a vɔgle o taa la zoore k,o nakpambeɛ a are o puoriŋ.

Deɛmo zie la kyɛ naa ka dɔɔ are a de mic eŋ o noɔreŋ ka Pɔgesera are a su kpare black kyɛ de bonne yere o kɔkɔre peŋ la o yaa blue ane pelaa.

Die poɔ la ka dɔba ane pɔgeba a zeŋ tabol zu kyɛ de makurokopi biŋ a de waayɛrɛ kɔnɛte eŋ a be a gyɔɛn gyɔɛn eŋ a be a kyɛ de bone tɔgle a ba nimiri a kyɛ muulo kaara a makurokopi poɔŋ.

Peturo kãã koɔrɔɔ zie la ka lɔre wa are ka dɔɔ nyɔge tubu a gyɔne eŋ a peturo kãã bon pɔmpiraa poɔŋ kyɛ de gaa tuŋ a lɔre voɔre poɔŋ kyɛ ŋmɛnɛ kyɛ o suee kpare kyagkyag ko e belaa ane bon kyɛ ka ba penti zizeere meŋ a zie.

Yiri poɔ la ka dɔba be are a vɔgle zupeli peɛlaa kyɛ nyɔge kuri daa a are ne ka waaya biŋ teŋa ba goe la ba tuurɛɛ boma ba nuure ba mine sue bonzeere a ba mine su bompeɛlaa.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

Poge la zeŋ a le duku ka o e ziire ane piɛle ka o su kparo a zɛle tenɛ bonmɛɛraa eŋ o nu poʊ. Kyɛ a be o na zeŋ pooreŋ, fulawa ziire ane duore bebe

Moɔ la ka ba wuo gboŋ gboŋ yiri poɔ sensoglesogɔ a de daare dɔgle ka dɔɔ go a de bone kpãão a tɔgle a daare kyɛ ka dɔɔ are seɛ wagyɛ a meŋ kaara su kparekyoɔnakyoɔna ka dɔɔ meŋ are su kparedoɔre a meŋ kaara kyɛ k,a zie a are ne noba k,a zie waa kpalankpalan lɛ o waa zeɛ tenzeɛ.

Lɔɛ maaloo zie laa kyɛ ka dɔbɔ ane pɔɔbɔ a zeŋ ba mine lee dukurre ba mine ba le dukure a dɔbɔ mine areɛɛ kyɛ de ba nu te ba gbɛɛŋ kyɛ seɛ trɔza sɔglaa kurisɔglaa ka ba mine meŋ are a feese a lɔɔre naŋ sãã ka ba yuo a kyɛ kaara a lɔre poɔ ka ba mine zeŋ a kyɛ kaara a lɔre nyobogre.

Die poͻ laa kyԑ, ka bibile a gaŋe a su kparoo koo waa giriiŋ kaa nuuri waa pelaa, a seԑ kuree kyԑ gaŋe deԑne ne o deԑdenlͻͻ. A lͻͻre kaŋa waa orԑԑde ka kaŋa waa zie kaŋa waa yelo ka a zie kaŋa waa buluu koo gaŋe deԑnԑ ne.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

Sakubiiri la deɛnɛ ŋmeɛrɛ ampe a deɛɛnɛ ŋmeɛrɛ ampe ka pɔge kpoŋ a are a be a su kpare giriin a su kpare doɔre ka kaŋa su kpare pilaa kyɛ ka ba are a murɔ laare laara kyɛ zɛl ba gbɛɛ kyɛ bua ŋmɛ ba nuuri.

Yeŋ poɔ la a kyɛ moɔ poɔ la ba kɔ kɔ kpokpolee a de filaawa puuro a dɔgle dɔgle daga la biŋ ka dɔba a nyɔge nyɔge kyɛ de boma a vili a pɔge ba zuri ne ba nimie.

Die poɔ la ka dɔɔ ane pogɔ a zeŋ dɔbɔ bayi zeŋ la su bonsɔglɔ kyɛ ka bayi are a tēɛ ba nu a tɔgle taa a dɔɔ kaŋa suee bonpilaa ka bonsɔglaa a dɔgle tabol be la a ba sensugliŋsugɔ ka ba de kapu a dɔgle.

die poʊ la a kyɛ. ba deɛ ka tabule bini ka pulintuore dogle ka folawa bini a waa green. ka ba de dakoɔre bin goɔle kaa waa ziere kyɛ ka a dankyen poʊ waa pɛɛlaa

Bipɔlɔ ne pɔɔsarre la be a zie nyɛ poɔŋ ba mine zeŋ zeŋ la a nyoge ba gbɛɛ gure lire taa ka ba mine dɔɔ ka ba mine meŋ are kyɛ yaare ba gbɛɛ ba naŋ ba tuŋ naateɛ kyɛ su bonsɔglaa kuree ane kparoo ka kaŋ meŋ su kparezeɛ ka ba mine tēɛ ba nuure ka kaŋa su kpare yello ka kaŋa gbi dumo kyɛ de o nu pɔg o niŋe.